Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya oto vulu okufuta oondjo dhoye. Oho shi ningi topitile kongodhi tolongitha okafutilo kokomalungula koNedBank opo wuvule okufuta oondjo dhoye nayilwe.

Ndika olyo ehala lyo malandithilo moka muna aantu ye li mo, ye li mo ngaa ne taya kongo iinima yawo mbyoka ya hala okulanda nenge taya kongo oompumbwe dhawo nenge taya kongo ngaa iikukya yawo nenge sha.